Enjovu bbiri ennene obulungi nga ziyimiridde. Zirina amannyo amawanvu ddala, ziyimiridde mu nsiko omuli omuddo oguli mu langi eya kiragala. Enjovu zino zo ziri mu langi eya kitaka.

Omusajja yeesigamye ku mmotoka mu maaso gaayo, emmotoka gye yeesigamyeko y'abalambuzi, omusajja ono ayambadde kkamera ekuba ebifaananyi mu bulago. Omusajja ono ataddeko akaseko, ayambadde t-shirt n'empale eya jjiini.

Oluguudo lwa ttaka. Mu mabali gaalwo waliyo emiti n'ebisubi, mu maaso gaalwo ddala waliyo omulongooti omuwanvu ddala n'amayumba; kuliko n'abantu abatambulira ku luguudo luno.

Ekiyumba ky'embizzi kyazimbibwa mu mbaawo ne mu bbulooka enjokye. Munda waakyo mulimu embizzi eyisizza omumwa gwayo mu kituli ky'ekibaawo.

Emmotoka ezisimbiddwa ku mabbali g'ebizimbe. Mmotoka kuliko eya takisi n'ebika ebirala ebya buyonjo. Obudde bulabika nga buwungeera. Ebizimbe bino biri bibiri ate nga biwanvu ddala.

Abasajja basika akatimba k'ebyennyanja, obutimba buno babukozesa okutega ebyennyanja, bwe biyingiramu ne basobola kubireeta ku lukalu.

Amayumba agaaserekebwa essubi geetooloddwa kapaasipalamu akanyirira obulungi. Ennyumba eno eri mu maaso eriko ekyuma ekyeyambisibwa mu kuzikiza omuliro ekiri mu langi emmyufu.

Omwana yeetisse akakutiya akasibiddwamu engoye. Omwana ono ayambadde bihedisetisi mu bulago bwe, ayambadde akatishati akali mu langi eya kitaka. Emabega w'omwana ono waliyo ppikippiki etambula ng'omugoba waayo aweeseeko omuntu omulala.

Eryato eriri mu kkala eya bbulu liyimiridde ku mabbali w'ennyanja. Ennyanja ku ludda luli nnene era nti amazzi mateefu bulungi. Kuliko abantu abayimiridde ku mabbali g'ennyanja eno. Ennyanja yeetooloddwa omusenyu, n'ebire biri mu kkala eya bbulu.

Omusajja ayimiridde ng'akutte mu mbinabina nga yeesigamye n'ekitiiyo. Ayambadde ovulo eri mu langi eya bbulu n'akakoofiira k'abazimbi ne ba-engineers akali mu langi eya kyenvu. Omusajja ono ayambadde ne gambuutusi naye nga zijjudde ettaka.

Omukono gumu gufunyizza ekikonde, omukono guno munene ate nga muddugavu, omukono guno guliko engalo ttaano.

Ezzike litudde ku kati lyesigamye. Ezzike liddugavu n'omubiri gwalyo lijjudde ebyoya. Akati ke lituddeko katono kuliko n'amakoola agali mu langi eya kiragala.

Ennyanja eriko amayengo amatonotono, kuliko n'amaato abiri, n'obudde buwungeera. Amaato gano gali mu kutambula nga kuliko n'abantu.

Oluguudo luliko akalippagano k'ebidduka eby'ebika eby'enjawulo. Kuliko ppikipiki ezitambula, kuliko mmotoka za buyonjo wamu ne takisi ezisaabaza abantu nga zino zirimu ebikuubo ebya bbululu, kuliko n'akagaali; akagaali kaweese omusaabaze. Ku mabbali w'oluguudo waliwo emmotoka eziyimiriddeyo, waliyo n'abantu abatambuza ebigere.

Omusajja ayambadde essaati ey'ebikuubo. Aweese ekitanda ku ppikippiki. Emmotoka eza buyonjo ziriwo bbiri.

Omukazi yeetisse ekibbo afuluma mu nnyumba ye ey'akasiisira. Akasiisira kano kaazimbibwa mu ngeri enneetooloovu, kaazimbibwa na kadongo, akasiisira kano kaaserekeddwa n'essubi.

Omwana omuto nga mweru ayambadde akakoofiira, mu mukono gwe ogwa ddyo awanise ekigalo kisajja, mu mukono gwe okwakkono akutte ekyennyanja. Omwana ono alabika musanyufu, emabega we wayimidddeyo omusajja ali mu kat-shirt akamyufu n'akapale akampi akali mu langi eya bbulu, bano nno bayimiridde wakati mu nnyanja.

Entulege eyimiridde ku mabbali g'ekkubo. Ekkubo lino liyita wakati w'emiti ate ekkubo lino lya ttaka. Entulege eno erimu ebikuubo ebya langi enzirugavu n'ebyeru.

Olusuku lw'amatooke lutaddeko amatooke, ettooke erimu ddene ku ddala, eddala lirina empummumpu, liyina endagala ezakiragala. Olusuku lunene kuliko n'obutooke obuto n'ebitooke ebikulu.

Ebibumbe ebirabika obulungi ddala, biri nno mu ki, mu langi eya kitaka, ebibumbe bino babibumba okuva mu bbumba, kuliko ensuwa ez'emimwa emigazi n'eze n'ezirina obumwa obutono, n'ebibumbe ebirala eby'enjwulo.

Omusajja ayimiridde wakati w'ebizimbe ebiwanvu ddala ate nga binyirira. Omusajja ono ayambadde akakoofiira mu mutwe, ayambadde ne gaalubindi eziri mu langi enzirugavu. Omusajja ono ayambadde tissaati enzirugavu, asuuliddeko n'akakooti akali mu langi emmyufu n'ebiddugavu, ayambadde n'empale emmyufu erimu obukuubo obweru.

Omukyala omweru ayambadde gaalubindi ku maaso, akuba akaama akaana akato akawala, omukyala ono ayambadde essaati eri mu langi enjeru, ayambaliddeko n'akasawo n'empale empanvu enzirugavu.

Eryato eddene liri ku nnyanja. Mulimu omuntu alituddemu. Eryato lino lisiigibbwa langi za mirundi ebiri, kuliko langi enzirugavu wansi walyo, ne waggulu lisiigiddwa langi eya grey.

Omusajja omweru ayambadde akakoofiira akaddugavu, ayimiridde ku mabbali g'ennyanja. Ennyanja eno yeetooloddwa emiti egiyina amakoola aga kiragala. Emiti gino nagyo gyetooloddwa olusozi olunene ddala.

Oluguudo nga lwa kkoolaasi lwasimbibwako emiti ku ssayidi zaalwo zombi, kuliko abantu abalutambulirako, kwasimbibwako n'emiti gy'amasannyalaze egigatambuza.

Eryato lisimbiddwa ku lubalama lw'ennyanja liri mu langi eya bbulu, mu maaso gaalyo waliwo abantu abayimiridde, ku lubalama lw'ennyanja ng'abalala bayimiridde ku mazzi agasooka abalala bayimiridde ku musenyu ogubeera ku nnyanja.

Omusajja ayambadde empale ennyimpi enzirugavu ne ka vesiti akeeru, atadde obutimba obukwata ebyennyanja abutadde ku lyato yeeteekateeka kugenda kuvuba.

Abaana abalenzi abato batambula kinnababirye. Bambadde empale nga nzirugavu, batambulira mu kkubo wakati, ekkubo lino lya ttaka. Abaana bano bambadde amasweta, omu ayambadde essweta emmyufu, omulala ayambadde essweta eya bbulu. Ekkubo liri wakati w'ekibira, ekibira nga kiriko ebikoola ebya kkala eya kiragala.

Ennimiro y'emiti ennene ddala waliwo ekkubo ery'ettaka eriyitamu waliwo akayumba akatono akaazimbibwamu nga kalinako amabaati ameeru.

Essundiro ery'amafuta aga Shell liri ku mabbali g'oluguudo, essundiro lino liyina kkala, enjeru eya kyenvu n'emmyufu. Kumpi n'essundiro wayimiriddewo emmotoka ey'ekika kya takisi era ng'eyina kkala za mirundi ebiri, kkala enjeru n'ekikuubo ekirimu kkala eza bbulu; mu luguudo wakati mutambulirwamu emmotoka bbiri, emu ne ppikippiki.

Omusajja musanyufu, ayambadde gaalubindi ku maaso, ayambadde essaati nga ya mikono miwanvu eri mu langi eya grey, essati eno nno agifunyizaako ku mikono, omusajja ono akutte kompyuta y'ekika ekya laputoopu mu ngalo ze.

Ezzike litudde mu busubi. Omubiri gwalyo gujjudde ebyoya ebiddugavu. Ezzike liringa eriyina gwe lyogera nalyo.

Kaabuyonjo ezimbiddwa n'amataffaali ne sseminti yaserekeddwa bulungi ddala n'ebbaati. Kaabuyonjo onyo eno eriko oluggi naye nga luggule.